kaamiyan issi sohuwaappe hara sohuwa biyoge aybba iitii? gaasottaykka kaamiyan biyo wode doonaa peenoy dumma dumma hara hara peenotikka geliyaageeti iitoosona. ubakka qassi sheneyoosona.

Ta Wolaytta sooddo yunbburshiya kaalettiya waanna gadaawaa Gule Guchchee musuluume ammanuwa kaalliya ammananchchatu baalaa gallassi shiiqidi luxanchchata hashshu ha baalawu gattiis giya kiitaa aattishin be'oos.

Sooddo ambban iqata woykko miishshata bayzziyo wolqqaama suuqee beettees. Ha suyqiya giddon puulaa gujjiyo miishshati de'oosona. Hegeetuppe: shittoy, huuphiyan tiyiyo qibaatee, sinttan tiyiyo xiille milatiyagee h.h.m de'oosona.

naa'u tohuwara bululliya motoriya aybba lo'ay? ha motoriya miishawukka darukku xeeliyodekka keehippe guutta shin issi sohuwappe hara sohuwa cuchi melennan gattiyara keehippe yeemoyawusu. jha motoriyo shamanaassi taassi daro qofay de'es.

Qumaa miyo samppay/qunuunay ayba lo'ii? Ha miishshay issi baggaara xeelliyode lo'enna. Hara baggaara qassi hiillanchchiya ba kushiyan giigissada medhdhoogee puulatettaassikka keehippe daro lo'ees.

Hisaabiya getettiya luxissiyo maxaafay ayba itti ha maxaafa luxiyo wode dumma dumma giddon de'iya hisaabiyamalati hegaa malatiya corabati deiyageeti asaa wozanaa shabbiroosona.

Issi yelaga attuma na'aay puulaa gujjiyaa miishshaa woykko shituwa shammidi ba luxetta keettaa geliyagee beetees. ha yelaga na'aay efiyobaykka baasi puulaa gujjanassi daro go'iyaa miiishsha.

hisaabiya getettiyaa luxanchchatu maxafaan de'iyaa malatatuppe issoy darissuwaa. Ha darssoy keehippe daro malalees. Gaasoykka issi paydduwa hara paydduwara darissiyo wode yiyyaa payddoy keehippe wolqqamanne cora gididaage daro malaalees.

Isttoobiya yaagettiya zammaana qumaa kattiyo miishshay hashshu yeennee. Hagee yoosappe asay mittan waayettiyogaa shemppiis. Maabiraatiya eesuwara oyttinnekka ha oyttido eesuwara qumaa kattidi aattidobare eesuwan gakki aggees.

Attuma asaassi binnaanay pacciyoosan binnaana mokissiya menissiida yaagettiya wodee ehiido puula miishshaa go"ettennan ixxiyaaba gidiyaakko lo"o. Ha puulaa mishshaa go"ettiyo wode binnaana dichchiyogaappe kare baggaara dumma dumma qohota gattes.

Dambburssaa yaagettiya wogaa xalee ayba wolqqaama xalee! Ha xalee issi asi kunddidi meqqiyabaa gidikko meqqidoogaa qassi ha xaliya uyiyaba gidikko eesuwara koolidi pattidi asaa harggiyappe patti aggees.

Daroton gallassaappe naa''u saatiyan aadhdhiya odota dosays. Ha odotun darotoo isipporttiya odoti h.h.m lo"o lo"o odoti aadhdhiyo gishshataassi ta hayttaappe baqatoppona yaagays.

Heezzu tohuwaani bululiya kaamiyan issisaappe harasaa biyogee tana ayba iiti gaasoykka I giddon de'iya asa qooday guutta gidikkonne guutta sohuwaan cora asa ekkena giiyogan asaa asaara daro ooshshiyogan daafurssawusu waaysaasu.

Konggo caammaa wottiya yelagata be'anaappe waanoshsha taani erin konggo caammaa wottiyay eddimme guuttaa biiddo gassta asata ha'i qassi yelaga asay wottiddi bantta yelagatetta moorees cimma asa gidana mala qoppees.

Gawariya ayba lo'iya sohuwa dossay ha gawariya so giddon asaara kaa'aydda, xiskkaydda asaa puuzayda asaa kaasiyaara keehippe daro gawariyo asay bochchenaakko worenaakko dichchiyakko lo"o gays.

Carikuwan faliyaa horophiliyaa merhidda assi ayba aseshsha haga merhidagekka erancha tamaridagatenne, tanni kehippe malalettiyogappe issoy i ayban merhide, awuppe eehiddi merhiddee aassi basoy aybesha yagisees.

Wolaytta dere asaa tarikee ayba lo"ii! wolaytta dere asaa tarikkee hara biittatuppe dummayiyaabay ishshatamu kawuwaa banttarkka dooridi bantta kuushiyaan heemmettida deregidiyoogee hara deretuppe dumma oottees.

Nelson mandella yagetiya kaaletaa aawaa keehippe dossays ta gaassoyka ha aaway kerettatu gishshassi olettidi karettatu maatay alemiyaan bonchchetana mala gaaso gidida aawa.

Issi dembbaa walxxaxxida karee beettees. Ha karen na"u miizzati qashettidoosona. Qassikka guutta dorssa maariyaakka etaara issippe qashshuwaan lo"iya maataa miyiyaageti beettoosona.

Issi dembba kariyan wolaqqama qashshettida booray beetees. Ha boorarakka qassi issi laafi ekkiya mirggoykka de'ees. Issippe gididi lo'o maattaay deiyaga miishin be'oos.

Issi issi wodee ehidobatta go'ettiyaa yelaggatta dosikke gaasottaykka ha yelaggatti wodee ehidobba maara mankkappe karera go'ettiyo gishshasi ettasi qaana moorossona.

borddiyaa geetettiyaa wolaytta ushshay laa ayba mal'I! Ha ushshay dumma dumma ammonotun la"an uyyetenabaa gidikonne tana keehippe taani ha ushshaa loyttada uyayiisinne upayttayiiis.

Tiraapikiyaa ogiyaa beessiyaa malatay haashshu yeenee! Ha malatay yoosappe tiraapikiyaa danoykka kaseppe guuttaa shemppi ekkiis. gaasoykka ha malataa xeellidi hadirssanne ushshachchaa shaakidi biyoo giishaasi daro qohoy gakkena.

Muleetoon tohuwaa kamiyaa cammaa wottiyoogee ayba iitee. Ha cammaa muletoo wottiyo wode tohuwa dumma xubettuppe naagiyaabaa gidikkonne daro ufayssaa sisenna. Yaatiyo gishshassi darotoon tohuwaa muleera wottiya caammaa wottiyoogaa ixxays.

Ammano yettappe kare baggaara diyaa yetta ta dossikke gaasoykka ha yettati bolla pashkkissiyaaba gidiko, qaaxxa qaaxxa giyaaba gidikkonne daroton Xoossaappe kare kessiyo gishshaassi eta siyana koyikke.

Mittaappe giigida soni uttiyo oydee aybay gaasotaykka aani uttiyobl wode dulliya xiiriyagee tolshshisiyaagee waanooshsha giissees. Appe ha'i wode ehiido shuggiya oydee kehennan aggenna.

Toophphiyaa banddiray aybaa lo"ii! gaasotaykka ha banddiraasi daro qommo birshshettay de'ees. suuttaa guussidi olaan deemidoogaa gidiyoogee malaalissiyoogappe adhidikka ceeqissees.

Kushshiyaan wottiyoo migidoy ayba lo"ii? Ha migidoy kushshiyaasi alleqotettaa immiyoogape kare baggaara qaalaa machchaakka naagiyoo giishasi daro lo"ees. Ha migiduwaa shamiyaakko tan keehi ufayssees.

Wolaytta heeraan bettiyaa ajjoraa soosuwa yagettiya zanaqqa sohuwaa baada be'iyakko tana ayba lo'ii. Dumma dumma misiletun be'iyo wode ajjooraa sosooy saluwara duge xongettiyaagee golaa malatiyaagee aybba yemoyii. Ha sohuwaa baada be'iyaakko daro dosays.

Soodo amban beetiya Wolaytta Soodo Yunburshiya gidon erissoy kaqettido heeray beetees, ha heeran cora yelagati issippe gididi erissuwa nabbabiyageeti beetoosona.

Odo yeechcha nababbiyooge aybba lo''i! ha odo yeechchaykka gallassi gallasii hanidaaba, polettidaabata eessuwara odiyo gishshassi ha odo yeechchaa nababbiyaaba gidikko dumma eraa demmaasa.

Wolaytta sooddo ambbaan guuttaa naata luxissiyo luxetta keettay beettees, ha luxetta keettaan luxxanchchati bantta saatiyan gelishiininne kiyishin be'oos, hegeetuppe haraykka qassi eta luxissiya waanna gadaawatikka bettoosona.

Maxxiniya giyan makkidi bayzziya asay ayba ooso giidi hagaa ootti hay etikka miishshaa demmays giidi marccuwaa demmays gi ootiyona laafa pattena ooso ha oosuwa ootiya asay hara payya oosuwa ootiyakko lo"o.

Toophphiya qaalay de'o yaagiidi amaniya amananchatu keettan tan kalissena wogay dees. Hegeekka macca asay suriya gixxiyoogaa, suriyaa gixxiyoogee attuma asaasappe attin macca asaas koshshenna shin issitoo maccaasaykka suriyaa gixxidi woosa keettaa gelees.

Heezzu yelaga macca naati beettoosona. Ha macca naatikka issippe gididi wolqqaama suyqiyappe woykko miishshata bayzziyo keettaappe puulatettaa gujjiya miishshaa shammiyageeti beettoosona.

Wolaytta sodo yumburshiya qonccissiya malaatay ayiba yeemoyi. Ha malaatay hara yumburshetun de'iya malaataappe dummatidi, poo'idi, walxxaxxidi beettiyagee be'in be'a be'a ges.

Issi. maata meran tiyettida irxxa sohuwan zaytooniya giyo mittiya beettawusu. Inkka daro ayfeti de'oosona. Okka cora asay duuttiiddikka beettoosona.

wolayitta sooddo yumburshiyaan erissuwaa kaqqiyoo heeran naa"u yelaga attuma naatuurannee heezzu macca geela'otuura issippe gididi erissuwaa nababiyaageeti doosona.

Bolooso Bombbe ambban beettiya 2ntto xekkaa luxanchchatu luxetta keettan cora luxanchchati bantta saatiyan geliyageetinne kiyiyageeti beettoosona.

Issi baree laatama gakkiyo yelaga attuma na'ay barkka eqqidi erissoti kaqqetiyo heeran de'iyaa erissotakka nabbabiyaage beettees. I nabbibiyode qassi cora yelagati qassi A xeeliyaageeti beettoosona.

Wolaytta sooddo unbburshshiyan cora attuma naaturaanne macca naatuura issippe biyageeti beettoosona. Ha macca naatikka bantta tohuwan ooratta caammaa wottidi biyageeti de'oosona.

Toophphiya orttodokkisse ammanuwa kaalliyageeti ammanaanchchati ichchashshiya aginaa tammanne issi gallassa bonchchanaayo meechchaa baalan cora asati boottaa maayuwa maayiyda yaanne haanne hombbocciyageeti beettoosona.

Wolaytta sodo yumburshiya giddon tamaaretussi kattaa shiishshiya giddo oosanchchati issi issi gallassi tamaaretu bolli yiillotishin be'oosu. Banttasooppe kattaa ehiidabadan tamaareta mizuwa diggiiddinne cayishin baceessishin be'eettes.

Issi geessaara qoozozza yelaga attuma na'ay wodee ehiido carkkuwaa gattiyaagaa woykko aypooniyaa yaagettiyaa silkkiyaa oykkidi daro attuma naaturaa issippe biyaagee beettees.

Ichchaashshu geela'o macca naati bantta sinttan cora zal"e miishshata wootti uttidoosona. Hagetuppe amaridaageti tuummoy maaxinee barbbaree shuqqoyhegaanne hegaa malatiyaabati bayzzuwaawu giigi uttidoosona.

Wolaytta sooddo ambbaan Malasa yaagetiya tukke keettay de'ees. Ha tukke keetttan cora yelagati issippe gididi tukkiya uyiyaageeti bettoosona.

mangoy beetes mangoykka qassi daro ayfeta ba giddon aykees, ha ayfeta duutanaassi giidi qeeri naaati manguwa huuphiya kiyiyaageeti issippe de'oosona.

Heezzu yelaga attuma naati odo yeechchappe aaxxiyaa ooratta oduwa nababbiyaageeti beettoosona. Ha oduwa nabbabiya yelegati banttassi zanaqqanassi gidin eraa demmanaassi nababboosona.

Sinttaara arssa baljjajja attuma na'ay ogiyaara kanttiyaage beettees. Haa yelaga attuma na'aykka bari kushshiyaan saatiyaa bari qooriyaan worqqaa wootti uttiis.